Zvikora zvepashi zviro kwazvo kunode vadzidzisi anenge akachangamuka akangwaririka ngenda yekuti ndokunotangira dziiswa mwana munhu wake kuti azoita munhu kwaye mundaraunda.

Ibaari gwinyiso yemene vana vari kuzvikora zvidokodoko ndookunotange kugadzirwe ana kuti ange ari ana akanaka unotoona wega kakutamba lwao kuti uyo mwana mwana uri kurairwa zviro kwazvo .

Kuzvikora zvepashi kwakakosha maningi ngenyaya yekuti ndokunotanga kudzidziswa antu hunhu hwakanaka. Ana anodzidziswa kuti aite ana akanaka ngenyaya yekuti mwana weshe anobve kumhatso kwake ane hunhu hwekumhatso kwake asi hunozogadziriswe kuchikora.

Kuzvikora zvepashi kunode anodzidisa anenge ane moyo yakanaka ngenya yekuti ana echidoko anobade muntu ekuti anawo anozwe kusununguka ana echidoko kuzvikoro zvidiki ndokwavano dzidziswa hunhu saka anode vadzidzisi vekuti pava novadzidzisa panobaite zviro kwazvo.

Zvikora zvepashi pashi ndozvakakosha maningi nekuti ndokunotange kudzidziswa mwana kuti aziye kugara zvakanaka naantu adzidziswe kugara naamweni vachirongwa muzvikamu zvikamu ndozvinoita kuti mwana adzidze kuva muntu ane hunhu pane vamweni vanhu.

Ibaari gwinyiso yemene zvikora zvepashi-pashi zvikora zvakakosha maningi nekuti kuzvikoro ino ndokunotanga kudzidziswana kuti aziye kutamba namweni zvakanaka, kugara neamweni zvakanaka, kuti akone kutaura nekutamba neamweni zvakanaka.

Ana echikora anotanga kuzwi kufundiswe kushande mabasa emaoko aribkuzvikora zvepakati, achikwira kusvika kuzvikora zvedera ,kuti paanobve kuzvikora anonge ootokona kutoite mishando.

Zvirokwazvo muzvikora zvepakati ndokunonyanya kupatsanurwa ana echikora, pakuti amweni ndopaanobva aite antu anonyase kuziya maningi. Pamweni ndopanobva patange kutoita amweni musaikirwa zvinoita kuti abve atosiyana pakuziya nepapfungwa.

Ibari gwinyiso yemene, munoziya ere kuti kuzvikora zvepakati nepakati ndokunogadzirwe anhu anozoite kuti aende kuzvikoro zvedera, ende kuzvikora zvepakati ndokunoite kuti anhu abveyo ane ruzivo rwekuti pavanoenda kuzvikora zvekudera anoende kodzidza zvakanaka.

Zvikoro zvepakati ndiko kunogadzirwe ana anoite kuti azoende kuzvikoro zvepadera. Kuzvikora ino kwakakoshera panyaya yekuti ana pavanozoenda kuzvikora zvekudera anenge ane ruzivo rwakasimukira maningi zvekuti anosvike koita anhu kwavo aayo kuzvikoro zvedera iyo.

Zvirokwazvo ibari gwinyiso yemene kuti antu aziye kuti tinosvika sei kuzvikora. Panoda zvikwangwani zvakanakira kuti antu paanosvika anoziya kuti tasvika pachikora chakati zvinova zviro zvakanaka maningi.

Zvirokwazvo zvikora zvepakati zvikora zvakanaka ngekuti ndiko kunodzidziswa ana kuti azokwanise kubudirira kuti aende kuzvikora zvedera uko kwaa nozoona mikana yekuti akwanise kuzoende kumabasa ari antu anoziya anokwanisa kushanda basa zvakanaka.

Kuzvikora zvekudera kwakakoshera pakuti anhu anotodzidziswa kuti basa rinoshandwa sei. kunonga kusina ana adoko ega asi neantu akuru amweni anonga eiwedzera dzidzo anotobveyo oonase kuziye maitirwe ngemabasa.

Kuzvikora zvekudera dera zviro kwazvo kwakakosha maningi ende kwakosha ngenya yekuti kunogadzirwa anhu anouya kusimudza nharaunda nenyika kuti vandu pavanozobva kuzvikora zvepadera anenge otokone kushanda mushando dzedzeitsvakwa dzeipuwa andu munyika .

Zvikora zvepadera kwakanakia kuti kurikuga antu anouya kobatsira mundaaunda. Ndokuri kugadziwa madhogodheya neantu anoite kuti basa riite nyore zvekuti ukasvika kuchibhedhleya uchirwara madhogodheya anenge akadzidziswe basa zvanakaaka. Zvekuti anorapa antu zvine mhando yakakodzere kusimukira.

Zviro kwazvo ibari gwinyiso remene kuzvikora zvekudera iyo kunobadzidzwa zviro zvakaomarara zvekuti pamweni pacho antu achitodzidziswa kuzvikora iyoyo anoti achitopedza kudzidza otodzidzisawo. Amweni kuzvikora zvepadera ndokunodzidziswa kuti antu achibvayo anenge akuenda kumushando.

Ibaari gwinyiso yemene kuzvikora zvekudera kuri kudzidzwa zviro zvakakosha maningi zvinoite kuti antu paanopedze kudzidze kuzvikoroyo zvinobatsire muntaraunda ngenyaya yekuti zvinogadzire mishando iyo paanobveyo ane ruziwo rwakawanda anodetsera vanogadzire mishando kuti vakawanda vaitewo mishando.

Zvikora zvekudera akuendwi nevantu anenge asina kufunda akakwanise kusumukira pazvikora zvawo zvepakati ende paunoende kuzvikora zvepadera unosvike kubaona kuti zvakabasiyana ngenyaya yekuti kuzvikora zvedera munenge meitodzidza kamuitire kamonozoita makumushando.

Ibari gwinyiso yemene madhokodheya kuti azosvika paanenge aari, anenge akatodarike ngekuzvikoro zvedera. Zvirokwazvo kuzvikoro uku ndokunodzidziswa anhu zvaanozoita kana apedza chikoro akumishando.

Ibari gwinyiso remene kuzvikora zvepadera kwakakosha maningi ngenyaya yekuti ndokunogadzirwa antu anouya kobatsira mundaraunda ende pakakoshera nyaya yekuti anobva kuzvikorayo akukona kuita mushando nekuti anosvika achiita mushando mumushando zviro zvoita zvakanaka.

Zvirokwazvo kuzvikora zvekudera kwakakoshe maningi ngenyaya yekuti ndookunodzidziswa anhu kushande mumabasa nemishando kudai. Kuzvikora zvekudera anhu anotobveyo ootokona kushande mishando ngenyaya yekuti anee eitodzidziswa eitoita mushando wacho.

Kuzvikora zvekudera zvakakosha maningi ngekuti kunodzidzwa mabasa emaoko. Antu acho ekuzvikoro zvekudera anenge asingachanyanyi kushandise zvinyoreso asi anenge otodzidze basa kamushandirwe karinozoitwa kuti akupedze chikora anenge akutoite mishando zvakanaka.

Zvikora zvekudera dera zvirokwazvo ndokunodavidzwe madhogodheya anhu anenge achikone kurape hosha dzinenge dzirimungazi mevanhu, zvinoreve kuti anhu anoende zvikoro zvekudera anotodzoka ari anhu anenge eyiziva mishando dzakawanda paanodzoke kubva kuchikora.

Zvikora zvepadera dera zvirokwazvo zvikora zvakakosha maningi muntaraunda mwedu nemunyika medu ngeanyaya ndokunobva madhokodheya anozorape kana takurwadziwa mumwiri medu nemungazi medu .

Kuzvikoro zvemidenga zvekumusoro soro zvakakosha maningi muhupenyu hweanhu emunharaunda nemunyika zvirokwazvo ngenyaya yekuti muzvikoro umu ndomunogadzorwe madhokodheya neantu anozoita kuti nharaunda isimukire.

Zvikoro zvepadera zvakabakosha maningi ngenyaya yekuti ndokunoende kotange kugadzirwe muntu kuti azopinde munyika amuntu anoziya kuite mabasa akasiyana siyana zvirokwazvo zvirizvo zviro zvakakosha maningi ngenyaya yekuti anotobveyo akutokone kushanda mabasa.

Ibari gwinyiso yemene kamufundire kanoite anhu ekuzvikora zvekudera dera kwakasiyana nekamufundire kanoitwa kuzvikora zvepashi nenyaya yekuti ekudera dera anotofunda achitofunda basa zvinoita kuti zviro zviite zvakanaka kana apedze chikora.

Ku zvikoro zve kudera kwaka kosha maningi munyika yedu nge nyaya yekuti ndo kunobve madhokodheya anenge eiko rape anhu mu zvibhedhleya umu kana asingazwi zvakanaka ne ngazi yavo zvino ite kuti ave anhu akakosha maningi mu nyika yedu.

Zvikora zvepadera dera zviro kwazvo zvikora zvakakosha maningi kuzvikora zvepaderayo ndookunodzidziswa vanthu pakushandiro nekudzidziswa michina inoshandiswa kumabasa kana ana azopedza chikoro hino izvi zvakanaka nekuti ana anotanga kutoziya mabasa asati atoshanda.